Iimaliwa oya simana, pethimbo ndika lyo paife nenge muuyuni wo paife, kape na oshinima tashi vulu okulongwa kaa pe na iimaliwa. Iimaliwa oyo tayi longithwa kehe shimwe pethimbo ndika lyo ngaashi ngeyika.

Kehe mondunda yokukalala ohamu kala ehala mpoka hapu tulwa oondjato, omagadhi, omakende gokomeho, na mbika ohayi kala yi itulilwa, nenge tutye kehe shimwe ohashi kala sha tulwa pehala lyasho.

Moshilongo ota mu monika iimaliwa yi ili no yi ili. Pombanda ope na eendola 10, eendola omilongo mbali, omilongo ntano, ethele, omathele geli gaali mbyoka ta yi vulu oku landa iinima ya yooloka, nenge ta yi vulu oku kwathele aantu yi ili noyi ili.

Bank Windhoek ota gandja kaakwashigwana mboka yena iikunino yawo yiimeno yili noyili , pomahala gayooloka. Shika ohashi ningi oshipu kuyo opo ya lande iikwathitho yiimeno yawo ngaashi ominino, uuhoho nayilwe.

Fnb ota tseyithile aakwashigwana kusha okatyina koku opaleka okagwa pevi okwali kena nale eyovi limwe nomathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi paife otaka monike ashike keyoyi nomathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga yobank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana mboka yahala oku kutha ombinga mokutondoka kutya omaindilo gokutondoka oga patuluka notaga pata nee momasiku omilongo gayuulaye. Notatseyithile nee aakwashigwana ayehe mboka yahala okutondoka.

Uuna aantu taya ka telelapo omahala giili nogiili, ohaya futu oondunda dhoka dhokulala oshoka aantu yamwe ohaya ka talelapo momahala moka kaapena aantu mboka yeshi shoka hashi e ti tha opo nee ya fute omahala gokulala.

Ombaanga yoStandard otayi tseyithile aakwashigwana opo ya tote oombaanga dhawo dhoStandard. Opo yaye methigathano lyoku vena oshimaliwa shono shi thike pomayovi omilongo mbali nantano.

Pethimbo lyomukithi ngoka goCorona ngoka gwiiteyele muuyuni ethimbo ndiya. Aantu uuna taya ka ngeshefa oongeshefa dhawo okwali haya zala uumasika mboka hawu gamene opo Kaya kwatwe komukithi nenge Kaya gandje omukithi ngoka gwoCorona.

Uuna aantu mboka haya longo ya kwata iinamwenyo yawo ohaya yi moositola taya ka landa iinima mbyoka yapumbwa yi ili noyi ili ngaashi: iikulya, omagadhi, noothewa.

FNB okuna ethigathano ndoka tali sindanwa uuna wa adhika walanda iinima yoye opo wuye methigathano lyokusindana.

Opu na iipundi nomatyofa, sha hala okutya shika ehala lyokwiinyanyudha, e hala to kuutumba, to nu nenge to li wu li nookuume koye ne tamu oyuvitha ngaa nawa.

Pehala mpaka opo pehala mpoka hapu landwa iinakugwanithwa yo momagumbo mpoka aantu ha yeya ya landa ngaashi omagadhi go ku teleka, omagadhi go ku gwaya, noshowo oothewa dho kwiiyoga, no magadhi gomomitse.

OBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana ayehe mboka haya longitha ombaanga ndjika kutya oondando dhawo dhomikuli dhomagumbo ndhoka hadhi indilwa kaakwashigwana ngele taya landa omagumbo odha shuna pevi nopelesenda yimwe.

Bank Windhoek ota pandula omukadhona atseyika nawa Fransina Ashingola ngoka asindana oshimaliwa shithike poN$2500 , moshinima shoka hashi ithanwa Selekt Red.

Methano tali landula otamu monika ekuluko lyombaanga ndjoka yaFNB, ndjoka tayi landitha owili yali yina oondola omayovi omulongo, ethele nomilongo omugoyi nomugoyi ashike mopaife oya kuluka noyina ashike oondola omayovi omugoyi, omathele gahamano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga ya Nedbank otayi tseyithile aakwashigwana ayehe mboka yena ombaanga ndjika . Uuna taya landa iinima yawo moositola dhili nodhili opo yafute momukalo gokulongitha okakalata , opo yawa pe okuya methigathano lyokusindana N$5000.

Mositola kehe omu na oolaka moka hamu pakelwa iinama mbyoka hayi landithwa mositola ndjoka yontumba. Oolaka ndhono ohadhi pakelwa shi ikwatelela kiinima mbyoka tayi landithwa mositola.

Ombaanga yoFNB otayi indile aantu mboka ye na omayalulo gombaanga ndjoka ya patulule nenge ya tameke okulongitha uumbomba woshingoli, opo ya vule oku ikwathela nawa nenge okukwata nawa iimaliwa yawo.

Aahikingalo oya kuthile ombinga moku eta po okangalo kombaanga yoBank Windhoek hoka kwa li aahikingalo yatatu taya sindana iimaliwa.

Ombanga yaVenduka otayi tseyithile aantu mboka yena aanilonga yawo mboka hayeya longele kutya paife otaya vulu okufuta aanilonga yawo pomukalo gowalet ngoka tagu vulu okuya koongodhi dhawo pehala lyokufutwa peke.

Namibia oku na omaludhi giimaliwa ngoka e na, ngaashi iithilinga itano, iithilinga omulongo, iithilinga omilongo ntano, ondola yimwe, oolanda ntano, omilongo mbali, oolanda omulongo, omulongo ntano, nethele nomathele gaali.

Ombaanga yoWesBank, otayi tseyithile aantu mboka haya longitha ombaanga ndjino kutya ngele owa hala oku landa oshitukutuku shoye, oto vulu okufuta ko oomwedhi ndatu, ndele toyi mefudho lyoomwedhi ndatu tokala inoo futa.

Ombaanga yoNedbank otayi tseyithile aakwashigwana yomo Luderitz kutya ombaanga yawo ndyoka yatungululwa yi li mo Luderitz otayi patuluka momasiku go komeho.

Avo ota tseyithile aakwashigwana kutya opuna oondado dhili nawa kostola yawo. Otiindile aakwashigwana opo ya talalepo oAvo opo yaka lande iinima yawo.

Ombaanga yo FNB otayi vulu oku landa ekopi lyoku yenyeka omeya nokwali lina $719 la kulukila $599.

FNB ota tseyithile aayakulwa ye opo ya tumwe omayamukulo gawo pamukalo gokatumwalaka okafupi, opo ya vule oku isindanena oshimaliwa shoodola dhaNamibia eyovi limwe (N$ 1000), shoka tashi sindanwa kaantu yatano.

Mpano ota pu yelithilwa nkene iimaliwa yokiilongo yi ili noyi ili nkene tayi tulwa miimaliwa yiilongo yi ili noyi ili ngaashi ngeno wu na oondola yimwe moNamibia toyi fala.

Pomahala gomanwino nenge gomayinyanyudho ohapu kala pu udha unene omapipi gi ili nogi ili ngaashi epipi egundjuka noshowo aakuluntu mboka haye ya naantu yawo, opo ye ye yi iyuvithe nawa.

Moombelewa odhindji omuna oshitafula mpoka twaadha pena iipundi. Omathimbo gamwe opuna iipundi yili ine nenge iyali, oshoka iipundi mbyoka oyaantu mboka haya vulu okuya kombelewa opo ya kiitumbe, uuna pena nande oshigongi shontumba.

Nedbank ota tseyithile aantu mboka haya longitha ombaanga yawo kutya otaa vulu okulanda ohauto taya longitha ombaanga yawo taya kala haya nanwa kehe komwedhi, opo ya vule okulanda ohauto.

Opu na aantu mboka ya valwa ye na ontseyo niitalenti, taya vulu oku eta po iipundi yi ili noyi ili. Iipundi yokukuutumbwa komuntu gumwe, hayi vulu okukuutumbwa piituthi yi ili noyi ili.

FNB ota pandula Dr. Fillipusa Nangolo, Ms Josephina, Ms Jamine, Ms Maria, Ms Miriam, Ms Deevi, Ms Helena mboka ya vene ethigathano lyoshimaliwa shomayovi geli gaali nomathele gatano.

Methano ndika otamu monika omuntu ta tondoka e li methigathano lye etwa po ku NedBank. Aantu taa thigathana po poomvula dhi ili nodhi ili moka taa vene iinima yi ili noyi ili.

Methano otamu monika oma thigathano go ku yoga ngoka ga ningwa ko mbaanga yo bank Windhoek.

Oombaanga yetu yoBank Windhoek otayi tseyithile moshigwana kutya oya tula oomiliyona omilongo mbali naheyali meyilongo opo aanona yalongwe.

Namibia okwa pititha oshimaliwa shefo N$ 30 hoka ta ku adhika ooperesidente yoshilongo shetu ayehe ye li yatatu, okutameka komuperesidente gwotango Tate Sam Nujoma, taku landula Tate, Hifikepunye Pohamba nosho wo Omundohotola Hage Geingob.

Mongashingeyi muuyuni wopaife omu na oositola odhindji ndhoka hadhi landitha iikutu yi ili noyi ili. Omanga inoo ya mositola meni, pondje opu na omathano gaantu ya zala iikutu mbyoka yi li mositola.

Nedbank Namibia ota lombwele aakwashigwana mboka yena ombaanga yoNedbank kutya otaya vulu oku landa oohauto dhawo nombaanga. Taya ningi haya nanwa kehe komwedhi iimaliwa yontumba mbyoka ya hala oku nanwa.

Iimaliwa pethimbo lyopaife oyo ya simana noonkondo, oshoka oyo hayi longithwa kaantu uuna taya landa iinima yi ili noyi ili, inashi fa pethimbo ndiya lyonale aantu moka haya landa iinima yi ili noyi ili taya vulu oku yi landa niilya nenge niinima yo pamuthigululwakalo.

Ombaanga yo FNB otayi kunkilile aakwashigwana opo yeye yakatale etanga lyaakadhona ndoka tali ka kalako opo yavule okusindana oshinima sho shathika peyovi limwe .

Kehe mostola omuna oolaka dho malovu. Mooloka moka ta mu adhika owala omalovu, omalovu ngoka haga landwa kaa kwashigwana uuna taya ka iinyanyudha noofamili dhawo nenge taya kanwa.

FNB ota tseyithile aakwashigwana ayehe mboka yena omayalulilo gombaanga FNB, nenge yena uukalata woFNB kutya opuna ethigathano ndjoka tali ka sindanwa, uuna walongitha okakalata koye kombaanga, wa landa oshinima shontumba mositola, opo wuye methigathano naamboka taa sindana iinima yi ili noyi ili.

Ombaanga yo Bank Windhoek otayi kunkilile aakwashigwana mboka haya longitha o Bank Windhoek mboka ihaya mono uutumwalaka wawo, oku endela pa sms ya dhenge onomola tayi landula, 0612991200.

Uufuthi nuu kengeleli ethimbo ndika lyo paife otawu londo uunene oshoka aakuluntu naa kulupe otaya kengelelwa iimaliwa yawo kaantu mboka kaayena nande otseyo yasha mboka Inaa ya hala oku ilongela iinima nande oyo ntumba.

Muka otamu monikwa ethigathano laahingi yuumbasikela, mboka taya thigathana po methigathano li ili noli ili.

Oto vulu okumbaanga oshimaliwa shithike mpo una kehe mbanga yo Bank Windhoek yilipo popepi nangoye kehe ethimbo ndoka twiiyadha wahala okukambanga oshimaliwa shoye shontumba .

Standard Bank Namibia ota tseyithile aakwashigwana mesiku lyEtitano eludhe kutya opuna ethigathano lyosola tadhi sindanwa topewa osola yoye.

Mositola ohamu kala muna aantu mboka haya tonatele mositola haya tala aantu mboka tayeya okulanda opo yatulepo elandulathano mositola opo woo aantu mboka yeya okulanda kaya vule okukutha iinima yaantu mositola.

NedBank okwa kwashilipaleke ekopi lyoNewspaper ndoka hali dhanwa kiitopolwa ayihe yili omulongo nane yili moshitunda shetu Namibia mpoka hapu kala puna oondando dhi ili nodhi ili tadhi sindanwa.

Aanafalama mboka ta ya iyadha yena oongombe dhawo dha sa po kondjala, nenge kaaya ena iimaliwa yoku landa oongombe, ota ya indilwa ya ka kuthe omukuli kombaanga yotango yopashigwana, Namibia.

Elondodho tali zi kombaanga yoBank Windhoek otali ti: ka yi na nande esiku yiku pule oshimaliwa, opo wu pewe ondjambi, igamena ngoye mwene, na uuna wi iyadha wa ninga oshihakanwa, dhengela onomola ndjika tayi landula 0612991200.

FNB oha gandja iimaliwa kaakwashigwana nenge ha kwashilipaleke iimaliwa yondondo ya thika pomayovi omathele gahamano nomilongo heyali.

Momasiku 9 Septemba omvula ndjino, NedBank ota tseyithile aakwashigwana ayehe mboka yena ombaanga ndjino yo NedBank, kutya omasiku ngoka 9 Septemba ota pu keya omalunduluko ogendji kombaanga yawo.

Mositola omu na oolaka shoka hashi e titha uuna aantu taya yi moositola, ohamu kala mu na oolaka dha pakelwa nawa, dha pakelwa iinima yi ili noyi ili. Iinima mbyoka yomaludhi ga faathana ohayi pakelwa pamwe.

Momagumbo ogendji oto adhamo muna iipundi niitafula yili pehala mpoka aantu haya lile nenge moka aantu haya kuutumba uuna taya li omwiha nenge uulalelo wawo.

FNB Namibia ota kumagidha aanasikola mboka yeli kiiputudhilo yiili noyili ngaashi IUM, UNAM naNUST opo yavule oombaanga dhawo dhoosikola taya longitha FNB.

mpano ota monika ngaa nee oka taafula keli pokati kiipundi , pena shimwe shi oshi nene shili kombinga hasho oshwiike, naambi iishona yili mooha nooha yili iyali koombinga mbali.

FNB ota tseyithile aakwashigwana mboka haya longitha ombaanga ndjika okulya omikuli, opo ya vule okulanda omagumbo gawo. Otaya tseyithilwa kutya oondando dhawo odha shendja.

Mpano otapu monikwa iimaliwa eelanda omulongo, omilongo mbali nosho woo omilongo ntano dha eulo ano ya yalekwa po kuza kwaashi oshinene sigo oshishona.

Ombaanga yoStandard oya landa oodhopi dhongushu 400 000, oku zilila kehangano lyo SBN Legal & Governance Dept and Legal Firms momasiku sho gali 30-06-2025.

Bank Windhoek ota indile nenge ota kongo aakwashigwana ye ye kombaanga yawo ya longwe nkene ombaanga yawo hayi longo, nuuwanawa wombaanga yawo, opo aantu ya patulule omapandja gawo nombaanga ndjika yoBank Windhoek.

Oonkulungu nadho odha valelwe. Oshitaafula shika niipundi yasho ine oya ningwa komuntu yemwene. Alongitha iipilangi opo etepo iinima mbika. Okwa longitha wo okapaint hoka koku dhemitha opo yi kale tayi monika nawa. Oshitaafula shika niipundi yasho otashi vulu oku longithwa kaanegumbo. Opo ya lile po.

Opuna aantu mboka yena iitalendi ano ya valwa yena iitalendi oku ninga iipundi niitaafula mboka hapu vulu oku kuutumbwa kaantu uuna taya li, uuna yeli pomahala gomalilo nenge pomahala gomanwino.

Aantu yiili noyiili oyena uunkulungu wa yooloka moka aantu yamwe haya fikile iitafuula nenge taya etapo iitafuula mbyoka taya ningi noonyala dhawo opo ya vule oku landitha yo ya vule nenge tayeyi ningi yomomagumbo gawo.

Uuna aantu taya kosho iiyaha opena mpoka hapu kala pwa tulwa omeya opo yavule okukosha iiyaha yawo momagumbo nenge uuna omeya gapata, ohaya tula omeya gawo opo uuna omeya gapata yavule okukoshamo iiyaha yawo.

FNB ota tseyitha kutya Selma Petrus okwiivenena ongodhi ye oIphone, ndjoka avena methigathano ndoka lya kwashilipalekwa ko FNB. Ota tseyithile natango aantu yakuthe ombinga methigathano ndyoka oshoka natango inali hula, otali kahula momasiku omulongo nomugoyi gaAguste.

Moositola omuna oolaka dhapakelwa nawa, dhapakelwa kaantu, dhapakelwa shiikolelea kiinima mbyoka yiifa. Iinima mbyoka iikwawo yiifa ohayi pakelwa yili pamwe oshoka oyeta elandulathano nenge yaninge oshinima oshipu mositola.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi gandja omapandulo omanene komukwashana Fransina Ashingola ngoka a sindana N$ 2500 noSelect Red.

Oto vulu okulanda ekopi lyokuyenyeka omeya ombaanga ya FNB . Ekopi lyomeya okwali lina oondola 719 paife ngele oto li landa nombaanga yoye yaFNB otoli landa owala koondola 599.

Uuna aantu ye li mombelewa kehe gumwe ngoka ha kutha ombinga mombelewa oha kala ena oshipundi she shoka shili moka ha kuutumba noshitaafula she moka ha kala.

Ikongela iipundi yoye yi li ine noshitaafula, mbyoka ya longwa miipilangi, oshoka ihayi kulupa mbala yo otayi ku kalele ethimbo nuule.

Ombaanga yaTanzania nayo oyina iimaliwa . Ohayi longitha iimaliwa yomafo niimaliwa iikukutu. Omu na iimaliwa yomafo ngaashi okuza peyovi ,omayovi gaali , omayovi gatano nomayovi omulongo . Omuna woo iikukutu mbyoka yayooloka mbyoka hayi longithwa kaantu yawo opo ya lande iinima yawo .

Oombanga uuna aantu yeya okumbaanga iimaliwa yawo moombaanga , aantu ohaya longitha okashina koku yalula iimaliwa hoka haku ntentekwa Ike iimaliwa ko taka yalula kutya omwaalu gwiimaliwa mbika oyi thike peni .

FNB ota kumagidha aantu opo yatameke nenge opo ya tote ODigit Plus taya thindi *140*321# opo ya tote oombaanga dhawo.

Ndika otali ulike ehangano lyoHollard nkene aantu taya vulu okutulamo aantu yomofamili nenge aakwanezimo yawo opo uuna yahulitha taya vulu okupewa oshimaliwa shontumba.

Ombanga yaVenduka otayi tseyithile aakwashigwana mpoka taya vulu oku adha ombanga ndjika yaVenduka ngaashi mondoolopa yaTjiwarongo, Opuwo, Oshifo, oSwakopo, Oshakati nOngwediva.

Uuna aantu ya hala oshinima shontumba ya ya mositola aantu oha ya kutha nduno oshinima shoka a hala mositola. Ndele eta gandja oshimaliwa shoka tashi puliwa opo a mone oshinima shoka a hala mositola.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili noyi ili, kehe oshilongo osho hashi hogolola nenge hashi etapo nkene iimaliwa yawo tayi monika oshoka kapena ambala wa adhe iimaliwa yiifa.

Bank Windhoek ota tseyithile aanangeshefa mboka yena aanilonga yawo haya futwa peke, kutya ombaanga oye etapo omukalo omupe ngoka hagu ithanwa o Wallet, ngoka tovulu okufutwa nago.

Ndika otali ulike ehala lyomangeshefelo moka aantu hayeya taya gongala taya inyanyudha, taya nu omalovu nenge taya nu iikunwa yi ili noyi ili , taya iyuvitha nawa noofamili dhawo nenge

Veronica Hill ayambuka koshitopolwa shaKarasburg ota gandja omayiuvo ge nkene uuvite sho asindana methigathano ndoka kwali lya etwapo kombaanga YaVenduka.

Mpano otapu monika omuntu tayalula iimaliwa shikwatelela konushu yoshimaliwa kutya ingapi ye teyi tula muungundu kutya mbino ingapi mbino ingapi.

Ombaanga ya Bank Windhoek otayi lombwele aalongithi ayehe yo mbaanga ndjika kutya oto vulu paife oku swipe shoka wa hala mositola shi vulithe oku gandja oshimaliwa peke.

Aantu ohaya teleke iikulya moositola dhimwe moka hamu landithwa iikulya mbyoka ya pya. Aantu taya teleke iithima, oonyama tadhi mbakwa nenge uukuki tawu mbakwa opo ya vule oku yi landitha mositola moka .

Mpaka otapa monika omuntu eli nomuntu omukuluntuwiliki go moombaanga ngoka ta gandja oshimaliwa shontumba sha venwa komuntu gontumba molwa ethigathano a kutha ndele toogololwa

Aantu ngele oya hala okufudhapo, aantu paife ihaya fudhapo we moombete opuwo, ohaya vulu oku kala pehala mpoka hapu vulu oku kala ya kuutumba yeli noofelende dhawo, taya popi iinima yawo.

Opwa li pu na aahiki yi ili noyi ili taya eta po okangalo, yeshi uvanekelwa koBank Windhoek mokale ke na aahikingalo taya wini iimaliwa yi ili noyi ili, aahikingalo yatatu.

Oshili shina uuyogoki ngele wa kala wuna oondunda yoku kala omutumba ya yela nawa yili melandulathano muna omatyofa unene tuu omaluudhe goku kala aantu ayehe megumbo nenge nditye uunona. Mono tamu kala limwe etokele lyaakuluntu lyooyene yegumbo.

Aakwashigwana mboka haya longo moombanga ohaya ende moshigwana taya kongo aakwashigwana opo yavule oku pungula iimaliwa yawo , opo kaya vule oku yi longithapo uuna yeyi tula momagumbo.

Unene kehe megumbo oto adha mo mu na oshitaafula niipundi hoka aantu haya kuutumba uuna taya li uulalelo nenge uuna ya kuutumba naakwanezimo yawo taya popi oohapu dhawo.

Ombaanga yoFNB otayi pe aanafalama omikuli, opo ya vule okulanda iinamwenyo yawo uuna taya iyadha kaye na iimaliwa nenge kaye na iimaliwa ya gwana okulanda iinamwenyo yawo.

Uuna twi iyadha waya mositola yontumba keshe omaludhi giinima ohayi pakelwa yili peshala lyawo li ili , ito adha oondjato dhili pamwe niikutu nenge noongaku

Ehala poka hapu landithwa omatyofa, hapulongwa omatyofa , poka aantu hayeya tayalanda omatyofa gomomagumbo ngawo , opo momagumbo ngawo mukale tamumonika nawa.

Otaya kwashili paleke omadhewulo ,omadhewulo gaantu mboka haya vulu oku tondoka iinano ile nenge aantu taya ningi omadhewo opo yakale yena ontseyo opo ya vule oku thigathana po moku tondoka nomo maludhi gi ili nogi ili gomawudhano.

Ombanga yedhina lyo Bank Widheok oyili yasimana unene moshilongo shetu ngashi tu kanasikola mboka hayapewa iimaliwa yokwikwatha kepangelo oshoka oko owala hayipitike nangele kuyina ano otashikala oshidhigu kungweye opo wimone.